Muletika gamo dunguza mayidine qodhera bolla pace athidayti guyeraka gamo dunguza huphe bolla qopidaytine hayilande oykidaytine dumma dumma asati uttidi sibisaba hera hara betosona

ha gi beettiza wagga shuchchara keexettiza keeththaykka lanqera wuri baynnessi bettishe dees giikakipe malali aaba sinxe baggara mastotikka dees guye baggara qasse bollara cilla qorkoroy beettishe dees

Haa oyidda bolla uttida caala asatinne yelagga asati betosona .betakka dumma dumma mayo mayidayitt de'etees.ettikka sinththe bagara isikibirto ,dabitare hee bagayitt oyikidayittikka xaafizayittinne ezigizayitt utti detees.

Hage beettiza daro asati issife shiiqi eqqidayti beettosona eetikka sinthe guye maaran eqqidayti deettes qeerinaykka sinthen beettes eeti maydaykka gamo dunguza koote maydatinne shorabe maydaytikka qoofe qoofidayti sharbekka qachidayti de7oos.

Ha sinthe baggara beettiza daro asati xaraphe sinthan uttidayti beettosona eetappeka issoy gamo dunguza pooxa qodhe bolla qachides issoyka qoofey hube bolla aaththidayssi beettishe deees eetikka lanqera diza xaraphe bolla iskirftoynne silketi dabtareti beettos

Hagee sinthe baggara beettiza daro asati uttidayti de'oosona eetappeka dumma dumma may'o maydayti deettes eetappe cooratikka gamo dunkuza shuurabe may da macatikka attumatinne qoofe qobidaytikka beettishe de'oosona haratia.

Ha gee sinthe baggara beettiza gamo dunguza mayda cima asatinne xambaro woykkidaytinne giddo baggara musolime qadizayti dumma dumma mayo may7idayti sibsaba bolla shiiqi utti doossona eeta sinthan ka cililo maatay xaraphe bolla beetti shee de ees lanqen.

Daro asati gade bolla uttidi betishe de'osona etta sinthanka jandhila oykidaytine oykontayti mata bolla uttidi de'osona etta lanqenka issi na'ay shasha woykonn ziqi gidi izeta sinthan hamutes

Hagey deyshay lanqera ha simidi yiza bootha mayida karetha sure gixida atumayinne lanqwkoka birata gidoraka mithatinne dumma dumma abebati gidon toketidayt betishe dosona , kaamey asphalte bolla gedeka bishe Desi.

Hagiti keepe daro asati gamo dunguza shurabenne gamo dunguza shurabe maydey teguyi dumma dumma paydotihde7oosona eetikka uttidaynne eqqiday bootsa wude bolla giidi beyttosona carkoykka bollarade.

dhageyka giddo bollara adabaabay lanqen pude simmidi haaththayka ba7aalinne issisito pude simmi gukkishe dees isa pika gidey waggara shuchchara keetettida dhoqa keethay biittishe deees

hagey haaththayka wude simyi gokkisedeees e lanqerakka debaabe wolla ba7althas dhumma dumma baaltas wude zaaridi gussi shede oosona lanqe baggarakka shuchchara keexxettida keeththay bettihede7ees hakko dhoqa gididaykka lanqerade7ees

hagikke hibbe daro qorqoroy beettishe deees qorqoro lanqeka malayka izas zo7o gidees hibbe gede baggara daro wulatinne daro kilaseti beettishidosana gede baggara daro mithatinne gede cililo maatati beettishidoosana

Ha keehipe malaliya gamo dunguza may7idaytinne gamo dunguza qopfe hupe bolla wostidayti xambaronne maata cillo7 maata oyqqidi sinthe baggara ha simmidi xeellishe de oosana daro asati de7oosana guye baggara qorqoroy beeti.

Ha gee sinthe baggal okkida bulla kote mayida attumayka kushe bolla zo'o iskirofto oyqqida attumay kushen magarafoone oyqqidi sinthe simmi haasay ishe dees iza sinthanka waraqeetay dees wuye baggara diza zo'o maliza qorqoroybee.

Tophiya bandirra sinthe wothidda hayissatikka betikiristanne woyiko batasikana oritodokise laxanata mayida kushe bollaka oyikida assati deyesi etta sinitharaka tophiya bandirayi dessi

Ha asati asati issi oyde bolla uttidi daputarenne bi7ire oykkidi uttudosona guye baggaraka daro asati sinthe bagga simmidi tobbe bolla uttidi harataysa way7ishe doosona.

Hayisati gammo dunguza qodheni qachidageti oyide bolla utidi diyisa, duma duma assati dasse gido utidi betosona ettika sinthe bagga xelishene wayi'ishe dosona

hagi awtonoomiyaome xaagididi hindza makara ekireykinne yoosunay issi macofiyakkaya waaskeduna bonawessidaranne espirstoomedafare oykkidi datikka ezgishshinne xaafishe duosana sintha makara cilila ababaybetfe deees

Nakitikka googasati issi kilase giddo uttidinne silosaba wolla wuefe sin quefi sinse gahxan bedaftarenne silgi hispirkto wikilinne sinse bagga xakalishe de'oosona.

Hagay macasiya hathe bolla sinthan kushe michi beyizara de'awus izaka mayiday gamo dunguza sharbe qese bolla hallada dawus botha sure gixidara betashe de'awus lanqen

nam7u attumatikka sintera ekidayti beettishe de7oosona iitta lanqerakka shuchchara ganaba7ettida shuchcha diishe beettishe dees sinthe baggarakka diza adusse maatay oykko xinqi maatay beettishe dees gide baggara ganaba7ettida haathe eelo aathe beeti

ha sinthe baggara beettiza mayo keeththa giddo diza puttora oosettida gabaretinne dumma dumma malkera deiza gabareti beedosana heyta hude baggara dumma laxa naamaretinne bootha mayoti qaaphetidayti bettishe de7eettes lanqera asati xeelli

Wogga keela garsan deeza yegala attumatinne caala tikka de7oosona eeta garsen galdiza wogga aafoy bettishe dees aafo garsen gongoloy xeellettes gede baggarakka diza aduse mithati lanqen ekkidayti beettosona eeti shuchcha bolla ekki ha sinthe xeelle

ha sinthe baggara saanne bolla beettiza dumma dumma katthatinne lanqe bolla qanxettida solloti beettishe deesona booshtha saanne bolla iza lanqeera kaliza ooxeyka gashe saanera beettishe dees dumma dumma takiltenittinne dumma

Hagey salo malara ti'etida gidgidaynne gede baggara diza maskoteyinne qoxarey hayssappe bolla baggara qase wulay issi baggara gorda jarkaneyka wula bolla na'i eqqiday beetishe de'es.

dhikka beetti zayti sinthe waggara macati uttidinne kushina giddon tama bolla bashe wothtidi bashe bollanka ambasha shirishiri ali7ukkishe betosona gida waggarakka baazeykka gita balekka beettishe deees

hagi laalibala xiya keeththayka shuchchafe medhetiday daro shuchchafe medhetida keeththay bettisi ds he lanqerakka maatatinne daro dumma dumma mithati du7esana goyno so gatas kalapo geetetidi erettida goonbana ittizabuta.

hiidzdzu macatikka qeeri naati be kushen kushen oykitiri botha gabarey mayidinne ha simmidi xeelishenne miicishe doossana kushen kushen oykitiri xeella ha xeelloosona guye baggaraka mithati beettosana

Hagiti maaran ekkida asatikka polla bollarakka hagi mala hamutti dagiti ekkiza xuufenne hara aara shoshale midiyata safaarikometiq imetakka bessisheedi oossna etikka taqametit.

hagee sinthe baggara beettiza masoborqe bolla beettiza dumma dumma kahatinne solloti de7oosona eeta sinsanka deiza hashshu saron gannaba7alesoykko kirstoosa yeleta ba7aales gathide ta giza xuufi beettishe deesi lanqerakka de7oosona sati

ha nam7u asati beettishe deoosana eetikka nam7atikka bootha shuraabe may7i deeta eeta qoodhenka deizaykka baajji beettishe de7es issoy attumaykka zokko bolla shanca oykkidi deees iza gu7izeta guye baggara deiza daro xuufeti beedosana

Hagey daro beettiya shoshale mediyatikka eetikka dumma dumma asathara karindaya asataranne gidon deya asathara dara merizata e silken uttidi dihowan beyana mala gu7i haytika de7osona eetappeka pecbokenne telegirame dumma dummati de7osona.

Hagetikka hagippe onikka ha simya dhofo giya qachida asatinne goye bakkara manasire aaththidaytinne dumma dumma mayo maydayti paana digitaley wizgeba bolla diya asati giddu bakara beettishe duusana

Ha sinthe baggara xaraphe lanqen deiza dumma dumma miishata sinthara guye zaaridi eqqi dadaro dumma dumma may'o maydatinne shancha oykkida asati beettishe de'oosona asata sinthe baggan deya xaraphe bolla diza dumma dumma cililonne booththa miishati deettes

ha shuchchara keexxettida ginbettida ginbekka beettishe dees eekka gilgeley gibeeggiza haaththayka ganabayettidayssi haaththayka giddo lanqera ha simmidi ganaba7ettidasora qoletizay beettes guye baggarakka eello haaththay beettishe dees lanqe

Hagey malaliya keethtthaykka shuuchchara keexxetida keethtthay bettishe dees he keeththappe lanqera deiza qorqqorro birday beettishe des qorqqorro birda lanqen de'iyakka cillillo miiththatti adhi adhi bettishe de'ossonna

Hage biitta bolla ekkiza issineppe bolla gidida daro keehippe dara pooletinne beyda bolla ekkiday beettishe dees.zo7o biita alanqen hani baggaraga urqay beettishe de7ees.

mawuraatey ooxhanchateka sinthe bakara utti doosona issoyka kushe bolla gwandaya aaththidinne sinthe bakara uttides henibankara sinsera didayti uttidi xaafishenne oychishedoossona baggati silke oyqqi doosona

hagey beettiza teelemitha bolla bollara da7iya masalalanne zama naawi gidida keesetet ganabayettizayssi beettishe dees elanqe aka diishey moosetizaynne giddo bagkara dumma dumma biittara oosetizayti beettoos

Hageykka maburaate hayleti ka maburaate adagay kakkira sonka maburate dhayssiza fa erekiston guzhire qoliza asati de'oosina lange baggara gede baggara zumaynne shiiqira issi bolla deya biittay beettishe dees gede baggara cuu izaamish beettees.

Gge shuchchara keexebtida zama naawi gidida haaththenne mabraate akafafaliza darokki hippe malali atele gibbe malayaykkalo iza biitta lanqen beettishe dees ga gidi baggaga bollara deyashu boynne teele marjoyka beettes.

Ayeena matumati cililo woodenne bulla bollara mayretinne hogo pollaka qofe aathidi baburaate hayle yexideti kederakka hara baburaate giigisishe beettosana eeta guyanka dizaal malaliya kethi be.

Ayeykka za'oto fera dhoqa gi taksetizay kawho giira cikizayssa giizayssa na asha wolete gerizaari qachidayssikka gamo zoones giliya giloomior giididay deetikka hayssa kawo giira cikana balabes

Hagge kobilistone lanqqen diya cililo shurabe mayiya mayida ziqqi gada oyide bolla hokidara lanqqiyara borssa ba'idi gedde biya qeeri na'aneeta lanqqenika kaththa kethtan gede issiniya bolla eqqida macasiya issina de'awusu eta bollanika kaththa qommoti de'osona

hogey dumma dumma asatikkam sense waggara sammalaawe teknoloji sinsa bolla oottediddeyati eeta lanqea faakopenne luuke daroti beethti shenne oossana irtikam oothishine geetishe de7ettes lanqeraka uskirift pe daggayefiitties

isuke giddo biitiya macashiyaka karetha sinenne karetha kote mayada kombeta de guro korashe dawus iza deeya obootanka ayllandetinne dumma dumma qiwaatitinne dumma dumma ara miishati doosona leytikka gede baggara suuqeagashida

Kehi karetha mayi eqqida polissenne izzaperakka namma'thikka bethiza polisethi bethishe deo'ssonna. Gede bollakka isthas maraqi de'zzaytha izzappe guyenkka shuchara kexethidi kethe bethishe de'ss.

wagihi daro poolise tikka sinthe baggara qofe hubbe bolla aaththidinne maaran eqidi beettizaytinne lanqe bolla dizay issoy satappeka zo7o maydaynne sinsera nam7ati uttiday beettosona ditikka duspalte bolla eqqida

Hage sinte bagara betiza daro asati betishe do'osona etika kushe bola woraqata oykidine duma duma silike oykidayti betetes etika be ushacha kusheraka itopia bandiray bola dhoqu histidi oyqidayti mac'atika atumati betishe do'osona.

Ha sinthe baggara de'iza daro asati eqqidayti beettishe de'oosa naytafe karetha maydaykka sinthe baggan eqqiday beettes eetikka guye baggara diza macatinne attumati kushe bolla itophe aawan deranne booththa waraqeta oyqqidayti beettishe de'ettes.

Ha sinthe bagga xaraphe bolla uttida daro asati beettishe de'oosona eetikkan sinthe baggara hude baggara uttida ka duge baggara uttida attumati eeta sinthanka komputerey deezeeti issoy komputere xammishe dees lanqe baggarakka diza sinthe baggan beettees

ha sinthe baggara beettiza booththa kaameykka ha izay beettishe deexiyappe guye baggaraa deiza motoronchati woykko nam7u towade kaamela giza asati de7oosuna guye baggara deizay arba minci katama bolla deiza wogga maddebabay beette

Gariseppe bolla gatho shuchchara kexetida malaliya manigiste keththayi bettishshe de'ees.hee laniqennka miththatinne hara asati gede i bagara diza xaloti betishshe de'osonna .

Hagee githaagee doozoree beeththiya kameekka oge giigissishenne keelaa baasishee de7ees; hethappe gede baggaarakka lo7iya keeththay keexeththishee beeththishee de7ees; he keeththeykka basaratay hemeththishe de7ees giyoogaa; ya baggera keela aafosi de7ees.

hagen malaliya birata birdara birdetidaynne dumma dumma giddo bolla deiya ababatinne mithati maatati beettishe de7oosuna heggi keexxaykka shuchchara qeexettida keeththa mastotenne gir aadire bollakka bandirayey beettishe deees

Ha biiro giddon otetha oyden kedey ha qaxiza koommay diza oydeynne zo'o xarapheza giddoka madardaray deizay bites ha biiro giddon issi udantay geli uttidinne pekkopizayqqakka eka giddon wothi buxinthe bolla uttana danda'es

Hagge beetiya daro kaametinne pude bagarakka shuuchchara keexitida issippenne biita qorqoro keethati gede bagarakka keexxeti woronna keetathinne mithati daro katama xoquwa bolla beetishe dees.

ha gi malaliya sibsawa keeththa giddo uttida karetha issi gina maliza mayo maydati musilime qoode bolla sharbe qarchidaytinne sharba qacho nayti attumatinne macati giidi malaliya keeththa giddo uttidinne istife woyaya ittishe dosonna

Hageekepe malaliya asata darotethay lo7ishe dietikka dumma dumma may7o mayidaytinne etophiya bayndira kushe bolla dhoqu histi qoyqidayti dahotibeettishe de7osola heta guyira kamshuchara keexettida keeththay doqay wetee

halanqera keexettidi woronnaa wogga shuttara keexeto hangida keeththeyka beettishe de e lanqera dhokku gide bollan zooxu berasafetida wooqe lanqen deyzayka de zagikka diishey sinxerabeti

buuratinne biittati fistaaleynne daro nagareti haase qishiqi beettiza bootanen kede simmidi kaame nam7o kaametinne ha baggara qasse shuchchara keexettiza keeththati beettosona korkoro birdekka beetti

Hagiti malaliya salo maaliya keeththa lanqen deiyayti lanqi baggera ashawaynne girkida lanqera shuchchara oosetti rayde oosna eta lanqenka uttidi deiya nam'u poolifetenne giddo bagkan deiya musalime hube bolla sharba qachida ibeettes

Hagi malaliya keeththay pitafe hudey heedzdzandzo puqi gakkanaa ugin keexxeti wuribeynnaa he lanqerakka malaliya moskotetinne galal'o malara detiettida qalameti deosna bollanka mithay eni lanqera biittii.

Agey beettiza kaameykide bizaynne haa simmi bizaynne kaame lankiyekka bollara cilira maydayssinne kaame lanqera haasimmidi hamatisa asatinne guye baggara shuttara keexxettida dhokka keessati bettishe diyosa.

Ha sinthe baggara beettida shuchchara kixxettida malalayha dhoqa gidida buukeynne addubabay melisa keexe bettishe dees ha addubaabay lanqe malalaya daron korkorotinne keeththati beettishe dey'osona.

hagey malaliyay keeththaykka shuchchara keexettiday mastotey bita peden lokku giy salo gakkana beettishe dees ee garsenka aabi itophiya baynderara qashettida qashe wazati beettishe duosona mithala anqe

Hagefikka karetha may'idara sidlimaran deddi eqqidinne silxawaha deiya issiyo issi attomay kase dzabagganaqida keetikkafe eethandi eqqida de'osuna isisibsawa bolla daftare iskirppo oyqqidin deizayti eeqqida qoyde golla.

markeetha giddon deeya issi macashiya zinselangen uthadakka attumatikka manaxire aathidayti gizi borsa giddo zeelishenne guye bakara issi macashiya xaafash beettawus guda bollan eggada

Sinthe bagara eqida atumatinne mac'ati betishe de'osona. Etika sinthe bagara manaxire athidayka kushe micid hasa'ashe betes, eta guye bagara diya Gita woga mastoteyaka betishe des.

Hage sinte baggera bettiza booththa maayo mayida maccatinne huuphe bolla laxana maayidayti beetosona attumatinne maccati issippe shiiqidikka xaraphe bolla de'iza daabbo qanxxana gi mashshara qanxxana gi issippe issi bolla kushe wothidi de'osona

Nam'u doktereti beetishe de'osonna; eetika bootha gawunne mayidayti beetetees; ayfe bolla manaxire aththidaytika sinththe bagaape yiidika karetha dunguza mayida addetikka shilimate ekishe waraqeta ekkishe de'osonna lanqera xaraphe bolla.

Hagge maccashiyaka kommpitera sinththan uttadas huphphe bollaka hayththa giddon ha asas sissona mishdha hayththe bolla aththada izzaka ha simma xaafashene siyashshe dawusu izza mayida mayoyika booththaranne zo'ora.

Sinta waggan sinseera macasuya uttara daabbu eyqqada muche da7aos di7e baggara di7e attumanka doktoro lam7u doktoretakka bollora udtidi haas eqqidi haasaysifhi daloosona heeta lanqera wyetiyaykka tukkey sineerakka de7e silkika daraphe ulade

isti macasaya hospitaaliya hiitxa bolla ichara deytawus uyyaqa hargada ichara dishin duktorekka gidibeishides lange baggarankka haaylandera uyete hetiyi de baggara masgofekka bettishe desi zakka kushe eegara maramarata

aame keeththa giddon galal7o qoofe wooththidaynne galal7o may7o may7ida doktore kamu qoodhe bolla hayssasto tokkoppe giza marshiney oyqidaynne gashsha naa idimidi beettees hi gede baggarakkan bolla marshineynne golokoose biittishe dee

Nage doktoriyakka makisenne bultha shuraabe mayada qerinayo sinteybaggara akamashinne xeellashe de7eho sinte baggan kasse hiiste bolla gedesimi arganchata hiitheka bettishida.

Di boothaze duktane mayhoma idantikka eeta sintxeraka ushshayne tukke simeykka kaththada boyiha sintera betti hido7is geeta duye bagqarakka daro asati uttidile osa.

Hagi doktori sinse baggara uttidi diskiroto oykqidinne daftare garse bolla xaafeti ha sinse bolla uttidaro macosia oychizaynne gere baggara uttidinne izi esgishe diees oychininne.

Dhogidagetikka gede simmidi ha xarapphe bolla diza mangistey yeddida hizbes gishetiza eqa xeellishe kushe idimidinne ha xeelliza asatikka daroti de7etes eetaa sinthanka daro iqati gize sheteti de7ossona

Hageyi sinthan bagara betiza daliga basayi betees heppekka gede bagara diza qoriqoro garisani diza botha kameti oyiduppe bola gidida kameti betishe deosons heyita laniqenikka diza botha qalamera tiyetida kethi betees

Duge bagara betiza shucha aceyka betishe basa bollara qoletidayi betesi, iza gede bagaraka hamutiza nayti gashe naytinne Gita nayti honca hanca ba'izayti betosona,he bagaraka diza basayika ha gadeni betishe de'es lanqera.

dozoreykka ha simmidiyizay beettishe dees doozoreykka gudula oge woykko urqa oge ta giigissishe beettishe dees lange baggarakka dizay he zo7o makinaykka gede simmideybizay oykko biitta caaniza makinay beettishe dees simmidii

Ha sinthe baggara beettiza aduse maatay woykko xinqa maatay beettishe deexe lanqenka cililo shurabe maydanay beettes egede baggarakabettiza qorqoro keeththatinne beettishe de'oosona keexetti wuro naa keeththatikka hude lanqera beettetes.

sinthe baggara beettiza shuchcha bolla gamo dunkuzayti ettidaynnekka gede baggara beettiza qorqoro bolla beettiza gamo dunkuzayti ettida woykko arba miice katamas beni addebabayey beettisheedes guy baggara mithatinne birdati beettosonna

Metiza sinthe bollara de7a baanerey biittishe dees baanereykka habunna zoo xoppinne botaxuppehi de7o sola hange baggara deeza powoleynne maburateshiwe biittishe gees ha giitta baasa bolla biza namgu asati sinthe balge deo suna hode baggarapke gorguro

Laniqqe bagara deyiya atumatine maccati tophiya dunuguza mayo mayidi diya geti giddoni dunguza mayo mayona atumayika hupheni kushe oyikidi iza baganika salo malara isetida lamerayi deyesi.

Hayti oqate oobeyti giza ingilisethonan amarathon xaafetida xuufey dehessa maraqetidanne ira wushe michidi salo mala mayyda ziiley beettishe di istamariso bollanatide.

hage qoodhen gamo dunguza sharbe qachida attin attomaninne qohuphe bolla ubiyathidaynne manatxire oyqidinne magarafoone kushe bolla oyqidinni guye bolla dunguza mayida asati uttireta so hasayishee dees.

ha gihe attumaykka baasa bollaraagides immidi bizayssa agidishin egede baggaraka issi bolla shiiqidi diza biittay deees iza heedu baggaraakka guyitta fude gakkiza keeththay beettes keeththa bollakka daro xoofeti beettosona wulay doyada

Hageykka ogula bolla zo'o laa merana deiyaynne giri baggarakka deias iza bolla daiya si ilatinne gashshe naytinne mayoti de'o sona lanqi baggara suuqe maskote lanqera mayotinne hala aara dumma bayzettiza shuraabeti beekishi doo sona.

Nagihe attumay buutha basadire mayidayinne iza buyirakka boottayinne salo mala maggara jayde gay sinse baggara issinippe bolla gida ma giti qidenne kushe bolla istimaygi wekqiday haasayishe deees.

Kabanere bullazizera xuufey zo7onne booththan xaafatida xuufey deees ira gede baggarakka gashe macanaynne attoga layqeerin ati gedesibidi bishe do7oosona e lanqerakka qorqoro birdaynne ka sinthe mabaate poole biitti.

Egtika gamo dungu zaa mayidaytinne dummau maratxireynne athidi dumma dumma suri gixile asati iza shuchchara moxetira keeththe lanqen eqqidi de7oosona yegaska pooloyda baaranda lanqe salomaliya qalame iti ittidesse

hagitikka kashe nam7u macati sinthe baggaraka kushera buotha wazi oyqqidi doosonaa7eta guyerakkamu sinthe bagga masamaari oyqqida metire qachida asata lanqen dungussa may7oomeyda boothadikka qodites

hagey attumaykka giddol uttirile eyay kamo dunguza xelatay di7iyayssa may7idaynne booththa surabe bolla kamo dunguza malatay deiyanneusa sintha bagkara pisi wutiri iza gurokkori aybetishi deessana baggara kam xuufey deee

Nagi naytikka nammati uttiredeya koolistoone keetettiza shuchchara woykko woge issi bolla oykki kanapa ishe dheyoosana he giikkakki hipe malalayawanne loo7iya ma gidibettes wuro poroyetidayssa giigissosana.

Xibabe koyroy xoossa giza xoossa babbiza asas daro anjekkeda xibaabe dees kiza xubeyinne ha bolla biittafe wudegaso shuchchara kiixxittida birda bolla di7es xaafe tidibeetee.

Ha sinthe baggara shuchchara keexxettida keeththatinne shuchchara ginbettida birdati beettishe dooosona giddo baggara deiza keeththa bolla ka diza dhoqan diza xuufekka beettishe deesse keeththa lanqerakka diza adusse mithatinne warka mithati dooson.

Karetha surenne bollara salowa mala shuraabe mayidida pooliseti salpettidi maarara yishe doosona enta lanqeera miththati shiiqi de7osona .

Hagiikka pirde keeththan deiya mitoopphiya bandaraynne lanqe bolla deiya gede madardara bolla bettiya mizaane miliqqiteyenne pirde keeththa giddo geli asiya giddo ida lanqeneqqidi pirde ekkiya pirde waasassi miittees.

Aa itiophiya bandiraynne gede lanqira halaqira bandiray dizaynne giddo bolla mizaane te izayssi gamoozonne firde keetha sinthan eqqiza oozotaka giigissana bessizayssa bessishede.

hagi xuufe bolla beettizay ashshu saron yiideta fedaraale dhoqa pirde keeththan arba mincen keexxettiza inxa woyqo shuchchara keexxettiza keeththa miraqay gakkis yaagidi anjisanas haayte gossona

hage issi pooliseykka booththa poolisey may7onnuy huphe bolla karetha qofey woththidaykka sinthe baggara hara makrafoone oyqqidinne iza oychishe diis e guye baggarakka cilila mithatinne maatati bettishid oosona gide baggara birdaybetees

Ha sinthe bagara bettiza daro asati oge pitizaysara pitidaysa shishizayti betetes. Ettika shishizaysa issi bolla idimi ehiza awayka Bette's. Gede lanqeraka petiza daro asati de'osona. Haka ehidi issibolla shishettes.

Hagey bura shishiza woga kamey bothayka daro gomara de'iya bettosona asatika bura shishi ehidi iza gidon qolishe betosona ika ehidi bura issi bottan qoles.

Hege asatika sinte bagara akafaninne duma duma mishatan shishishe bura shishishenne qoshasha madhishe dosona shiqidappe woga kame bola kesishe de'osona gashe nayka lanqera tamare so be'ashe de'awus iza lanqera de'osona.

hageti daro asatinne sinthe baggandiyaa akaafanne dumma dumma marcota oykkidinne qoshasha maxi shishi she deyoosona izi tikka boye garsafe keessetete s kidi lanqi rakka korqorey beettees guye baggarakka hayza gedebisa asati de7os

Hageti qooppe hube bolla aastidaytinne dumma dumma macashati shaarshe qachidayti katama keedi baasa fittishenne axada ishe de'oo sona eti dishe lanqeppe gideppe wange haagatho issibe fittishe de'oo sona lanqerakka motorey dees

Haggeyi nashshinale ayidda gettetiza hedzdzu qamnan ekketies gishshinkka zammanawe giddidikka etophphiya asati koyidda soho bannaka hegga oyiqqidi be maninette erissana koyiddaso bannakka naeshshinale haggeri aqqeffen erettanaw danddaettossona.

Ha sinthe bagara utida asati betishe dosona. Ika karetha hu'eppe pude karetha mayidays sinthe bagara haylanden sinthe bagara bootha oyde bolla utida asat daro betishe dosona , etappeka issoy daro betishe dosona, silkaka xam'ishe detes.

hage aayeyakka fayda geetettizay itiophiya fayda oyqida rakka masagabettana yadadiza booththa sharbenne garsidakka karetha shashe qachida rapoto bolla beettasi dawos koyda qanqora fayda kessana dandayi daggiyay beette

gitikka bankeso ooththisa asati bankeso keeththa giddon ayi malaliya galal7ogi kida alanqeninne maskote lanqen ekkidi kaasayisaynni waay izay kiidi macatinne attumati ekkido sona

Hanno aayiyakka galal'o qamise may'daranne bunlarakka bulla qootey maydara fayda matawoqiya kushe bolla oykkana kushe tiyo bollaka waraqeeta wothara de7aya wulshera bolla uttada de7arshe dawus hizokka micashe metawoqiya bessawos.

He ge dumma dumma may'onne dumma dumma caama aashthida asati fayda kiza digitale matawokkiya itopheya asati koyettizayssa adhthiraytinne oykkida kushe bolla booththa waraqeta woykqidayti eqqidos.

Duge baggara daro atumati shiiqi eqida gaamk dunguza mayidaytine appe ha bagara aissi dokitwrey gede sima xelashenne issi atumayka gede simi xeelishe de'es,

Ha malaliya booththa horphphile sinththe baggarakka de7ees horphphileza bolla haappe gede simmidi nam7u kushshe denttiza asatikka beetoosona. Horophphileza garssan cililonne booththara wolaketiza beetees.

ha simmi beetiza hagi goshshe goyiza asatinne gede ha giidi eeththupfe bolla gidida asati goyisheto doosana eza hini bakara lanqera doliza badalaynne mitha haythe dhoqu gi beettishe dees

Bootha xaraphe bolla uttida daro asatinne karetha maayida attimathinne maccati ka de'osona. Eti ba kushen dumma dumma bandira oyqidosona. Toophiya bandira dumma dumma kare dere bandiranne dumma dumma kilile bandira oykidayti uththida.

ha sinthe baggara ha xade baggaranne pude bagara issife uttida asatinne koyro baggara macatinne attomati de'osonna sinthera ha simma uttida macasha beettaw xaraphe bolla haaththati uttida guye baggaraka tophiya bandiraynne dumma cilillo bandiray beettishe dees

ha sinthe baggara diza booththa afalanne booththa surenne booththa qamise mayda macashatinne attumati beettishe de'osona eta sinthe bagganka de'izayssi isso isso sinthanu maagarafooney de'ees eeti yexxishe de'osona sinthe baggara guppizaytika dee'es

Hagee sinthe baggara beettiza kuwaase ka anchati beettishe de7oosona eetikka salo mala shurawenne sure maydaytinne zo7o a walaka maydaytikka de7oosona eetaska guye baggara izati mayda shurawe bolla diza dumma dumma paydoy dee guye baggara xeellanchati deette.

ha oyde bolla uttidi sinthe baggaa issi mala mayo karetha kotenne qoodhe bollakka hashshu yideta giza bootha bandira maliza xuufe ookkida asati bettishe de7osona eeta giddonka deiza kaameray beettes guye baggara dumma dumma maggarajati beettoo

Hagey Kare dereppe yida adetinne Ethiopia kawo getetiya abiy ahmedeyka cililo magaraja qaari beyishin, ha Ethiopia giya xufiya malatishe de'osona, nam'atika eqida.

Hagey itoophiya kartayka bettishe dees itoophiya karta bolle akka pure baggara amaara geetettiza kilile issi baggara bessishe deees iga lanqerakka itoophiyay daro zangara daro asata oyqqizay ssabesse

ha dunguza mayda nam7u asatinne kida baggara deiyaytikka supotha mayyda geethate hithufi bolla gidida asati ha kaameppe wodhdhidiha simmiyishe dunguza maydaytakka sarothi shi de usana

ageti booththa maydeyttinne eolakka gamoo donkosay daayte adibboncettida gamo dere asati cililo omaata kushen oykirayti beettishe do7oosona eeta guyenkamu cililo mithati beettishe deeti

ha gitikka baasa lanqera ha simmi diiza karetha mayda attumatinne dumma dumma may7o may7idayti ha simmidigishe do7osona gede baggara lanqerakka kaameynne dumma dumma baasa lanqera deiya ahamoteya asati mettishe de7o sona

Hagey istinufe bolla gidida daro faarazotinne baquloti simmidi doge simmidi cililo7o maata mishenne zo7oynne borokkoy liiphe bolla booththinne toho bolla booththi dizayti maata mishe de'osona

daro asati sinthe baggan eqqidi de7oosona eetikka dumma dumma mayo maydayti macatinne attumati eqqidi issife nashshishe woykko zoretishe deetes heyta sinthan diza xarapheykka beettes booththa miishaykka lanqin eqqiday bettishe dees

ha dumma dumma asati giddo baggarakkanan umacisha giniyar daro attomati eqqidinne sintha baggarakka komputere oyqqidi deiya maskote bolla oyqidi deiya toma kushekka beettishe dispiye waggara malaliya keeththa girgideyka beettishe deees

Hagie macatinne attomati issife deeya karetha mayiranne booththa mayirayti eeta beerakka salo maliya bandarayinne gada baggaray topheya bandaraynne soofay uttira sodies eetikka salantettishi issife maxaafa immishe beette.

hageetikka maalan eqqida attumatinne macati sintha mekanise attumay booththa furoowe maydeykka hungitere puqida kaaktera bolla deiyayssa nababishe de7es xarapheza lanqenga daro asati guye sinthe maaran macatinne attumati eqqdosona

Juchchara keexxettida keeththey bollan deiya itopphiya bandirayenne itophiya bandara garsan dophiya bandara mithara oykqida attumaykka uttaderey males essinsanka deiya booththanne karetha suri mayda ottadereti dhe'usoma.

hage sinthe baggara beettiza nam7u poolise ti beettishe de7oosona eetikka bulla surenne bullakkotiema yidayti hube bolla karetha qofe qofidayti beettosona eetappe guye baggarakka xaraphe bolla diza nam7u asati utti deettes eeta sinthan haathe helandera beette.

Hageti issipe uthida poolisetine hara duma duma asati lanqe matara eqidayti pooliseta sibseba gidon issipe woyayayetishene issipe tochetishe woyayayetishene issipe izgetishe de'osona eetika kareta mayo mayidi eqida.

Haggeyi polliseyi mayo mayidi bettiya addeyi sinththa baggara qobbeka woththidi guye baggara debube polliseyka bettishe desi issi lanqe baggara issi attumayi ambassadere mayidayi iza lanqqera bandirayikka bettes.

hagetikka sinti imi maaran eqqida pooliseti de7osona sinthe baggarakka issoy eqidi tamarseshe des eeti ma7edayeekka booththa surenne booththa kote qoope aathidi dooosona sinthe baggara tamareette

Poolisetinne bayolise mayooma yeretinne armaykka tira bolla itoophiya bandarayde haytinne oppe bolla qophiye wostidayti skirftonde daftare oykidi xaafishenne de osanadara pooleseti uttidi sabassabeti deettes

Ta macashiya sinte baggara beettizaarakka darbadirixiera bollakka gamo dongusa deessa maayadanne sinthe baggara gamo dunguza adhiadhi mayda asatin ekkidi maata oykkidi beettishe dooossana.

Ha sinte bagara utida macashati deosona etika bota mayoa mayidayitinne poxa mayidayiti utidi deates eta sintanka deiza kasalimadaja bola deiza tuke pentisizayitinne sinte bola tuke sine utizay deasi lanqe bolara utiday.

Ha sinthe baggara uttida salo mala shuraabe mayda attumaykka beettishe deees ikka sinthe baggan deiza maxaafa nababishekka deese eppe guye baggara diza madardaratinne booththa uydeti lanqen kadiza asaykka beette.

Hayti sintha bagan karetha nayo mayidinne azano mayo mayidi huphe bolla kushe oykidaytinne yekidautinneishetizayti sintha bagam de'iya karetha mayo mayidinne yekishenne kayotishe de'osona

ha gi attomay bootha shurawe maydaynne camma aatxidi deyay akafa gitettiza massara oykkidi eggiikka beremitha ashe tokkishe deihis egibita ushshishe eppe de ibeetes hini baggarakka masati hamuttishi mituzona

hageyka daro issife shiiqi uttidayti beettishe de7oosona eyta sinthanka haaththey de7ees attumati issife uttidi de7oosona eta guye baggarakka mithaynne keeththay beettishe deees lanqe baggarakka caammabeida giddon poolise dee

Ha sinthe bagara bettishede'iza 3 asati bettishe ha'i de'osona etika issoy karetha mayiday be oyde bollappe dendikka issi mac'ashiyoka salamtishe de'es ika ba kushe bolla oykida maxafe mac'ashiyaka oykadus kushiya baosona.

Ha sinththe baggara xaraphe sinththen eqqida kareththanne dumma dumma mayo mayidayti qoidhe bollaka baaje aaththidayti de'osona. Eta lanqqen de'iza issoykka waraqeeta oyiqqidaynne hariyakka kareththa waraqeeta oyiqqidara beettashe de'awus guye baggara.

ha sinthe baggara beettiza dumma dumma mayo mayida uttidaytinne langenka nam7u eqqidayti beettetes heyta sinthan diza macara attumara qoodhe bolla booththa baanebaje aaththidarekka dawuxidetikka dabtare bolla xaafizaynne dabtare oyqqiday deyosona

hageti beetiya cililo mayidayitinne qoppe hue bolla wotida kuwase ka anchati beetisheeda oosona hen baggaraka hara giximiya ehizaytikka zo'onne karetha shube mayidayti hamkakka isheeda oosona eta lanqera mithibee

Kushe bolla denthafibsinthe bagani utida cora asati betetesi, etappe sinthe bagaraka macasheyi gidon de'awus, atumatika lanqera dizayt de'osona, etika kushe bolla denthidi sintheni televisione bolla betiza kuwase dagafishe beetishe de'etesi.

Hagee sinthe baggara beettiza issi gina may'o mayda isporte woykkokko waase ka anchati beettishe de'oosona eetika mayday eetappe corati zo'o shurabe bollara maydosona guye baggara beettizaykka bolla keetta bolla diza kornisettinne guye baggara.

ge parazo gaare bolla uttida asatikka de7oosuna guye baggara diza asatikka deeettes lanqe baggara dizayssikka iza bolla farazo gaare bolla uttidayti deeettes mitharaka shuchchara keexxettida keeththati lanqen beettishe de7oosuna bollara may7o keexxebee

Ta geti oge bagganka ekidajcide naamayda oge trafiki maaddiza asatikka eeta lanqe ha zabirarata shagariza asatinne taameyn sintiye baggara botha taamen eqqidi deees eetappe gede baggarakka deiya daro asati de'osana pishikaka punnishin

Duma duma bayzetizane shametiza eqati de'iza sohon donoyne leemisos gede bagara shunkurtoyne sinthe bagara yegisiza macasatine atumati daro meetetiza miishata suuqe gidon beetes.

daro macasatikka benaa idimmidinne uttiriyosona irtapbe koyro bakkara udtidarakka guutha qeerina idimmidara diskadawus izi behin bakkara qalilayti penayta kaasishe de7oosona

hagey farasha gari geetettizayssi xinxe baggara nam7u goommadeynme iza giddonka bollara polshi deykka midi giddotida attumayka farasu gaari gede sinxela gishe deees aawatikkanne asati lanqera gede haa hamutisheede oosona

Daro bacatinne attumati supho oydo bolla uttide issi tarapphe bolla daro komputere lanqen uktidinne xeelishenne xammishe oothtishe duu sona etikka aylandeynne haaththera sinthen deees guye baggarakka daroti uttidi xarapphe lankiyan doosan.

Ha kaame giddo sinthe guye maarara egedi zenxilenne shanja oykkidi geliza asatinne keeppeka ha simmiliza asati du7oosana wogga kaame giddo gelishe de7oosona eeta giirakka mithinne hara keeththay bettishe dees.

Ageekka sinthe baggara ekidi medraake bolla ayto etalo koome giza silte masmare aziradayizanne ekidi bessiza tamarsiza kawoykka sinthe baggama girafoone oykkidi ekkidees daro utu tibetos.

Abie mixillen bollabeechteefa eju telekoome giitettiza birda lanqe ara de i ayssi biitishe dees lanqe baggara mithatinne birdoshinne itoophiya bandarati de'oo sona simeykka hagissinne taqamishe deees asati giilsi gessi zera haasaanas guie.

Nayti maran eqida. Atumatinne mac'ati Shanc'akka zokoninne sinthe bagara oyqida. Atumatinne mac'ati de'osona mata bolla eqida eta guyenika betiza qorqoro kethykka betishe Des. Mata

han macasiyakka botha shurabe mayidara nne karetha sure gixidara bollara gogiya hatha garissani deyaus hathayi gukiya nam'u soora shakidi gogeshe deyesi i lanqeraka shuchatinne darro betiya shuchati deyosona

hagi attuma na7ay zo7o koote maydaynne giddora booththa shuraabe mayday betese hogoye baggarakka gede haahon keeththatinne mithati beettishe de7oosonaita lanqen kashinshuchenne geelatinne aabuti dugepugedaagiya keeththatibe

hagi salo mala ashuraabi mayda attumaynne ayfe wula malaxirey aaththiday shepho kushen oykidinne ha simmidibessi shedes shephoyta oydduto adde gede lankinga mithatinne qorkoro birdati beettosona

daro asati ubba tikka manaxira athidinne sinthe baggaraakka eqqidi deiya attomatinne wue waggara deiza cililo baatati beettishe deoosana hastikkam sinthe wagga ha simmidi xeelishenne deoosona eeti maydaykka dumma dumma ma yoogidees

Hagi imiciyayi booththa shurabenne sure gixxida gupe bolla qofe woththidaykka kallo oyqidi eqqi mata bolla haa simmi imicise deees iza ugedey baggarakka gutha gutha mithatinne worati beettishidi oosona haakkide.

hagitikka booththa shurabe mayidaytinne booththa shurabe mayiday sa sindza baggarakka cilillo xuufeykka izeta bolla deelisti ga karetha sorey maydaynne dumma domma shurabe danjidayti de7osona guye baggara mithatinne worati beettosona

Igi macasiya shuchchara ganabayettidayssa lanqen gammo misiley dizayssa lanqen izakka katetha shoraabenne qansa bolla shanca oyqadanne sasu himse sore gixa hotoha simma dendashida usguye baggara xidetikka beettosona.

Hagi ordi xidemethaynne he baggarakka daro guye simili darro mithati tayweti wuro nayti beettishe de'oosuna xidemethayka daro bagga keeththa keexanassinne daro dumma dumma oosotas goyees

hage tamare keeththan deiya tamaretinne dumma dumma yuuni kormi mayda tamareti de7o sona geeta gida baggarakka wogga warka giddo uttidaytinne eqqidayti de7o sona heta lanqenka daro mithatinne worati de7eett

ha gey attumarakka macara karetha bayda macaeranne shanja wayqidayti gootha shuna ba7idayta gididi nantikka macashiyaka booththa bandira kushe bolla oygadanni dausi guye bagkarakka mithaynne maataybeetti shedees

Hagee shaafa giddon de'iya kafotinne dumma dummu mammithati beettishe doosona he gatappeka dhokku giide ittizay woggamethay haaththa giddon beettishe de7e taathayka dalgatethay kehippe daro egappa gede baggarakka keeththatinne daro aafoti beettos

Hage qeri tamare nayi cilila yuniforme mayidara zo'o borisa baadanne astemareta sintan eqadaus hiniraka issi adde eqides nam'atika utidi kanfitereranne defiter bola xafishe deosona.

Hagi sinzee baggan uttidinne silginne laftoppe duyidinne iskiroftora xaafizaynne sinxe baggara uttida adhtheza matagabizayti namuatumati bollarakka zo'o shoraabe maydisara pelanqen otidosana

Hagetikka fayda mizigebas maaran uttidinnenne xeellizaytinne muyra kede simmidi mazagabizayssinne ayfe potonne kushe ashara muleyssaka dentidi mazagabanas uttida mazkabanchaynne mazagabeti asati biittosa

Ha sinthe baggara beettiza daro asatikka beetti shede'sona eetikka yiidi maarara eqqida aawatinne aayati yela gati gashe naytikka beettiosona eetappeka issoy sinthe baggara uttidi ayfe bolla oyketiza miisha oykqiday ashara ekkanaas bayda misgeba mazagabettites.

Ya baggara uttida daro asati de'oosona sinthe baggara komputere langen uttida attumaykka mazaggabishe deesepe ha baggara ayfe bolla ashara denthizayssa oykqidayssi uttida attumay deesikka ashara ayfe ashara paydamis gebas immishe dees.

fayda mazagabettana madadara kayide eqqida aayetinne gashe nayti yelagatekka beettishe de7oossona etappeka issiniya sinthe baggan uttidara beettaws attumayka komputere bolla mazagabizayssi beettishe deezeeta lanqera asati eqqidosona.

Sinxe baggara deiya asatikka doossinne luuqe oygidi tamazagabettana yiidi sinxe baggara deyati mazagabiza macashata beittashi doos .Iyyippe lanqqe baggara de7iya asay gode bolla uttidi mazagabeti shimmido deresenne ekkano de7ishe beeza koppisashe dawus.

Ha giidan qera biittizadaron keejzjzo asatikka komputeri sinthan yidi uttido isolla eyta sinthan gale amazagabizaynne kompiterera asharanne payda matoqiya misidewa akaydizayti kompiterera uttidi do'eson aasatikka gaazaggabi guutha woropheetera inmishe di'eetti

hagitikka salo mala yonoformi mayda tamareti attomatinne maduti maarara eqqidi de7oo sana eta sinsanga heetztho tamareti uttidi de7oosana sinte waggarakka mazagabizay qaraphe bolla uttidi beettishin debhees

daro macashati i sharbinne dumma dumma may7uta may7ide cirayti beettishe du7usona iita guyerakkan uursinne dumma dumma keeththatinne lanqera shanca wikkida asati beettishe deoosona hanagarka samana widindite

hagin macasiya goye baggara bootha lanqera uttidaroyakka sinthe baggayada payda mazagabettana uttara de7awusiza ka ayfe ashara immashe daausaratikka maarada eqqidi mazagabettana de7oosana macusiyakka komputere bolla mazaggabashi deas

Hagiyey daro asatikka eqqidideu suna heyta ha baggarakka faydas mazaggabetala yida macasinne attomati aawati aarqi worikka eqqisa lafitidi de'uusanai lanqe baggara telefizime gadana an kafaxaza gishede.

e sinthe baggara beettiza attu maykka deees ikka woxanchaykka sinthe baggara qananisa baqaala geetettei mayda may7oykka zo7ora walaka may7o maydessi sinthe bagga simmi woxxishin guyeera deiza daro aasati xeellanchati beettishe do

Hagge na'ayti kuwasse meeda bolla heezhzhu naati deiyayti geede siimi ha siim woxxizayti bettishe de'ossona eetika ha issportte ooththosona eeti mayidaykka dumma dumma mayo mayidi meeda giddon bettishe de'ettes.

Hagetika sinthen bagara de'iza nam'u woy hedzdzu nayti bollara saloala mayidaysinne zo'o mayidays kuwase izi gede eki bishe de'es, izappeka gede bagara mithatinne birdati poleti betishe de'osona

Haggeti kuwase ka'anchati heezhzha giddidaytika kuwase marabbe lanqqera kuwase lishishene dhiqishe deiyabi beidosona eeta guyerra kuwase goole naggiya marabbe lanqqen eqqida attumayka betishe dessi

Hageeti kowaase ka'izaaza zoo'o mayidaytinne salo mala mayidayti kowaaselishi ekki bizazo oonaaynne gade baggarakka bolla puda ke'eza shuchchara oosetida ke7o wodhoso diir darajaykka daro yedeet izaa lanqerakka mithatinne asati beettosona.

He giikka xoonanchati kowaase kawanchati de'son 'a giddonka ammasadane mayda kawanchata giddonde iyaa po karethaa waraqeta oykkida attomay beettise deexekka guye bekka huuzo' o qalame huphe tiiday guyera woxxishe deees xoonanchata giza xuufekka beette.

hage bette a gamo dunguza mayda woxxate kode bollaqa madala qachida nam7u attomati beettosona egeykka eqqidikka garsen deyazo7o mayda attomakka sarothife deees izaguekka de yaadaro asati eqqidinne uttidi kushe baqqishi deyoosona

Hage dumma dumma mala irsaaseti beettishe qaraxettidi do7o sona guye baggarakka laaphisey beettishe deessegeekka cililaynne zo7o irsaseti uyudo bolla uttidi do7o sona egeekka ministiri woykko qabbaanas goyiza irsaaseta

itiyo talokoomey geetettizayssika ha simeykka beettishe deexifo tolukoome aybes go7ize yaggiza gidikko daro asati go7ettiza itoophiya ito talokoomey woykko sime woykko silke giddo gelsi asay asara dawaletti gakettana dumma dumma go7ettiza miishata

Hagee ishu deerabeettiza salo malanne booththaka cilolo gidishaykka walketidi aaqdaaley zaagila daiyakka waaraqeta booththa waraqeta egiddolees gootha waraqifekka daro xuupheka sine daro koobentas go7ees.

ageeyka dumma dumma qalamey dio parkeleykka de7usoy dees hagee parkeleykka igetappeka salo malay galal7oynne zo7oy cililoynne zo7oy karethana gida bullaynne salo malaykka daro karethati de7oos

Ha gey beitti ayka lasti emi dumma domma shuwoti beettishe do'osona shuwotinne borsa oykkifekka de'eesana etikka birshiza boonta maliza zamanawi qalamera de iyanti dogusola ganche ganchidayssikka beettishe lanqerade.

A parkeley ka beettizay darun qommo parkeleti de'oosona eetikka salo malay galaloynne zo'oona gidizaynne acililoy kazo'oynne qasxe bullaynne qasse o gidana gefe salo malay bullay karethi hara hara malatikka de'oosona.

nage dhoga sintebagara karethinne zo7o gidida zaya bolla faydoy deiza malaliya irikardey awoykko pooleseti taqametiza gash dkordere geetettiza selke malizeebei

Ugiiza malawi maashineykka asati kushe tukke cadidi waayonna mala ayfe tikke gaacciza maashiney yides hagi maashineykka asataka dayo lafawoppenne tukke uddu lancaroppe maaddedes adda lo'is.

hage sansalatara oyqitidi wogga gaanera qollafettida diza qasho so maliza guiira diza qorqqoroyka beettisa keethe beettishe dees. sansalatara asay gelonna mala qollofittides.

Mage beettiza daabonne kokkere bayiza zayzare saanenne dumma dumma qasse hara kathatanne aaththata duge aaththiza gilo7iza qurse saane sinthe bakara beettishe dee daabboson godettishe gaadosona.

Hage beettiza kiborde kaa7exizay iza bollanne asati mesimurenne dumba dumma zafaneta iza bolla ekkidinne ka7izayssi beettishoodeees he lanqerakka asati besimeeti issanas eqqidinne kiborde xam7anabe.

hagi wogaa kaame ogeppe gede haa goon naa gaathxonnaa baabure geetettiyaykka oge bolla simmidi bishides utophiya oge baabureykka ha simmidinne biittishi dessiza bolla ka zooynne galan7oynni booththibee

Hajge ubba pekka dummatiza kaamey biitta bollarakka ha simmiri bishin iza bollara huday salo gakkiza nam'o booththa tubbutikka biittish doosona iza langerakam keezaynne wodhizay dizaysson langeeson azalale bollayka biittis booththa garsan.

Yagee do zerekka bolla simirinne dudizaare diin akeelapfi kaachshishe biittazaka ogigiigisishe daladalishe hisaatikka izaawiera udisimidi beyeto sana ississenoti biittazaara giidisso.

Ha sinththe baggara bettiza atuma naytine dumma dumma mayo maayida asati betishe de'osonna. Ettika motore,saykille woykko nam'u tohowadde kame ha zaridi lagishe de'etees . huphphe bolla be qooppe qooppe qoppidi lagishe de'osonna.

Basa bollra hasimidi daro asati betishe de'osona eta lanieraka daro kameti hasimidi lagetishe de'etes pude bagaraka dhoqan diza shuchara kexetiza kethatinee mithati betes laniqera diza su'iqetika betishe de'osona

hagi wogga kaamey beettiyaykka guye baggara zo7oy dizaynne sinthe baggara boostay dizaykka simmidi bizayssi beettishe dees ikka daro melida bootanoykko gudulla kessida bootanka haaththa fistiza makina gides lanqera haaththe pistishe e

Sinththe baggara beettiza nam'u ka'adde kaamey woykko motorey beettishe de'ees iza lanqera de'iza gashe oyddeti lanqen cillilotanne salo mallati uutti de'osona eetta lanqerakka de'iza keeththaynne bettishe de'ees pudde baggarakka asi de'ees

gi baasa bollara gede simmidi biza kaame bolla woykko nam7utade kaame motorasaykine bolla biza attumay beettishe deees heeni baggarakka ha simmidi baasa danqera hamottiza asati beettishe de7oosona pude baggara beettiza pooley de'ees

hagey sinthe baggara baasa bollara beettiza nam7u motoro sayki leyweykkon nam7u towade kame beettishe deees iza sinthey baggara deizaykka wage shuchchara keexxettida keeththey beettishe deees iza bollaka deizazdaro xuufeti de7oosona.

Hagee sinthe baggara beettiza nam,o asatikka de oossona macaynne attumay giidikka motore saykide bolla deizayti deettes eeti kacci lilometara saykide bolla ha simmidi yishe de,oossona guye baggara baasa bollara diza daro mithatinne keeththetie.

Hagey maccashiya sharbe qodhe bolla qachidanne salo mala shurabe mayidara ha simada micashe de'awus . Izka wheelchair bolla utada gede simada wheelchaireka kushera lagashebha simada micashe betawus iza guye bagaraka qorqoro wulay Des.

Akkeka,gashe nam''u towadde came woykko mottore cycle geetetiya lagiya Gita attumay kareththa mayo mayidayssine lagishe oge bollabeetees. iza guwerakka daro keththattine birddatti beetees.

hagie wagga kame issinippey bolla gidida egede ha simmi maaran eqqidinne laagitizaykamu eqqidaykam giday asatikkaza sinzam deyizaytinne bude iqa bollan caanidayssi kede simmidibishin asaykka zilanqirame

Hagey betiyagey keehippe daro kameynne gede lanqera kameyo malaykka bootha gidishin asati he baggara lenxila oyqqidinne harati kamena gere simiri kaamey huden dugen gin giddora hamuttishide oosona

daro nayti sinthe baggara de'iyayti eetika kushe bolla densidi warqeeta oyqqidaytinne tomearsan qasse goomma bolla eqqidayti de7oosona baasan ka7ishe deoosona etikam ita guyera daro keeththati beettishe doosana

ha kire baggara biitti haayikka daro asati iss baggara eqqidinne daro kaameti eqa bolla balla caani dayila gitti shekka kaametinne maalara eqqidi dhoosona eta guye baggarakka pooliyanne gor7oro gorday biitti

hagey galal7o makinay ka iqa caanidi bolla baggara galal7o iqa caanidi yisha deees hanu baggara ka matashati yenxila wiqqidinne oyqo naa gede yawa bishe do7osuna edzdzutoade kaameyka gedea haaka bishe eqqidikkan de7ees

Hagee woqa bawure geetettiza kaameka eeta giddo poolisetinne hara hara asati maaran sillafetidi issi ulara geleshen deoosona issuweka karneqqi kamera dentishe deees.

hagi wogga kaamey gedee simidi hayssu ziigetitiya kidesi midi bishey deees lam7aykka duge baggalonne pude baggara baasara panqoy baaggure oge gidish lanqara diyay baasarakka hametishi de7oo suna hitikka baase bollara paalli sona

Hageti macatinne attumati aysso zeeggetetti za gita kaame bolla geera hudaykiya idadaro asatinne kasseka gadepbe hude salenna oyqida macashiyanne fooxa may7ida macashiya attumaykka shura bikote maydayssikka eqkidi dees

Haa sinththe bagaara beetiza maccatinne attumati heeppe ke'idi simmi bizaytiinne sinthera haa simmi yiza daro asati eqqidayti beetishe de'etees girgida lanqen haa gelizaytinne girgida lanqera eqqida asati beetishe de'osonna eetika eqqida.

dhoqan beettizaykka shuchchara keexxettida keeththay beettishe deees daro kifiletinne keextheti beettishe de7oos etalanqenka beettiza kifileti dumma dumma gadefe bolla gaso dizayssi deees guye baggarakka saloy beettishe dees guyen

Habaasa lanqe diza mastote kanche gidida gadeppe bolla gaxon keexxetida shuchchara keexeti da keeththay woykko koqi geetettizay katama bolla bettishe deeskey pedalga gidida keeththay deeseeta sinthe baggarakka booththa kaamey gede simmi bishe deees

Ha sinthe baggara issife eqqida nam'u attumati beettishe de'osonna issoyka nam'atikka ba duuna maskera tucci doosonna issoy sinthe baggara ha simmidi haasayishe dees eegz gede baggara beettiza booththa qalamerati ettida girgidaykka beettishe dee.

Hagetika daro asati atumatine mac'c'ati betiyaytika lo'iya maliya shuchara kexetida ketha gidon betishe de'etes hegetika semeyawene bota mayirageti betishe lanqiyan de'etes.

Hagee malaliya biiththa bee7okko giidi daro klaasethinne ooseththida keeththathi meskkoothethi de7iyaba keeththay keexeththi wuribeenna; keexuwa gujjana geetheththi de7ees; eetha bolla gede baggarakka bida bollara de7iya mabraathee haa saracca7eesi; ika beeththishe de7ees.

Hage masarabe gixxira dhoqqa shuchchara keexeththida keeththaykka keexeththi woronayzi beeththes; hegeka malaliya pooqee gidenesa miththaykka giigeththidi keeththaa mangeththidi qorobolleyka qoyththishe.

Hage mala shucchara keexeththida keeththaykka lanqqera masththootheekka lo7iya masththoothee beeththishee de7ees; ya baggerakka giddo baggara pude baggarakka lanqqe klaaseekka masththoothe buraykka beeththishee de7ees; a lanqqeera issoy kare uththidi de7ees.

Agetikka sinxi gui maara naa gidi issi issa xeelliya mayettide iqqida baale silxane asati made oosona eetikka gu baggara daroti iita kaallihe de oosona iita guuera maskote betife de es lanqera

Da gi nam7u macati ushachcha baggannadersa baggan eqqidayti buutha gabarima ildido7osula eeta sinsaraka mawtomati ababa koshe bolla oyqida karethi mahidayti beetti shedeti silanqerakka mithinne maatawie

Hagey shachchara keesettida keeththay kareperendi bollo gakkanonka wuli meynna egiika beettishe maskootettinne dumma domma wulati beettishe degoosona hipegere bakkarakka gorqoroy lanqera beettes mithatinne beettishe dooso

Gagi madalaya iza bolara huddeke iza masalaaleynne gede bakare bite shuchchara keesettida knethaynne marastooteynne yulay bettishe deesfokke etha garsan dhudeke iza dhizaasoyka deeshee.

Geeshuchara keexxettira keeththe jigipi magale yagga eegile jeenqa maskootin deree beettishe dees in gaggagakama gasse gare baggara shuchcheyka keeththa waatanithi beettishe dees lanqera gare bagganaa.

Issi tamaareyakka xaraphe bolla dabtara he micaranne cilila lastiqi bayde bolla uttada ziqqi gaada nababashe de'oous yede waggarakka laybireein daradarettida maxaafay beete hisenerakka nababetosa.

Hage Sintha Bagara Betiza Adussa Ketha Sarbisey Des Tamare Nayta Classeyka Eza Gidana Danda'es Ezanka Daro Classetine Maskkoteti De'osona Sinthe Bagara Mata Bola Diza Zo'oy Bothayne Duma Duma Walaka Calarati

Sinththe baggara daro asati uththidayti beetishe de7etees. Gashe naatinne dumma dumma asati utidayti beetishe de7osona. Sinththenkka gade bolla uttidayti lanqenkka uttidayti beetishe de7eetes. Etta sinththaraka booththa masimare beetishe de7ees.

Sinthe baggara diza heedzdzu macatikka booththa qamise mayida macati beettishe de'osona eetta guye baggarakka diza aabebayinne booththa magarajay beettishe dees sinthe baggara eettikka kushen oykkida itophiya bandira qodhen aadhiza maadiliya oykkidosona

se baggara madardara bolla beettiza dumma dumma xuufeti diza garsen bolla shaaketi uttida iqara shiiki tucettida dhaleti woykko dumma dumma qammamettida meshati de7osona lanqe bollara dizayti bollara haaylandeykka beettishe dees

ha tamareso salo maliza yuniformi maydaytinne daftare maydayti de7oosona tamare keeththa birdaykko woykko gulay doya de eseppeka tamaresoppe ha simmike izayti deettes uulaykka ciri lo7o beettes gede girgida bolla dizaykka beetti

hage qeeri nayakka sinthe baggaray eqqada dizaara beettashe dawus iyakka saleda bolla xaafettidayssa mithara kaalethashe dawusi guye baggaraka madardara bolla daro dumma dumma maxaafati beettishe deettes guye baggarakka qeerinay oydo bolla uttiday beette

Hagey sinthe baggara beettiza shuchchara hude dhoqugi keexettida keeththa mawe bolla diza miishaykka beettes egeekka tamare keeththata aka dumma dumma wula lanqera dizayssi beettishe dees iza guye baggarakka mithatinne dumma dumma asfalteti bettishee.

Ha library gidon utidi nababiza tamaretinne zo'o yuniformenne (uniform) bollara karetha shurabe mayidaytinne kaboxa mayid dumma dumma mayo mayidayt utid xaraphe bolla nababishenne xaafishe de'osona.

ha kehippe malaliya timirte keeththan de7iya tamareti ba yuniforme maydinne bizetikka karethara booththara gidida yuniformi maydi uttidinne komputeri sinthan patana pattanettishe de7oosona patantsi zaykka eqqidi be ishe dees

agi hedzdzatikka anjetidosona eetikka anjettidinne kushenka ababa oyqidinne anjetissa anjeti shi mayettisa mayo karetha gawone ma7idi eqqidosona eeta guerakka gita warka hindi daro mithati beettosona

Hage attumayka kushe bolla bootsa wara qeeta oyqidaynne karetha gurtey bollara ma'idi toraka gashe bootha shemisee may karabate qodhen kachiday guye baggara manaliya ababa sinthan kopolistoon bolla eqqede ees

Hagitikka sibsama bolla macatinne attumati woxxate laganata shiirshi di sabassabisidayti de7oosona eetikka iskirftonne daftare oyqqidaytinne dumma dumma kushe duuna bollame sinshaaqa oyidaytide7oosona eti uttidi sabassabeti deossona.

Ha gitikka dumma dumma mayoo mayeda asati daftarinne iskirefto kushe bolla oyqqidide oosona eyta lanqeraka gede waggara girkiday bettishiedes ha waggara macatinne attomati wuttidi sinthe bagga way ishi de oosona.

Temirde wursidi ageti anjettiza asatikka sinte addarasha bolla shiqidi uttiride7osona guye baggaraka deqqirime daro asati xelishin haawetese sinse baggara benayta oykki uttirosona anjettize.

hagey wogga kaame beettiza dozore getetetes, baasa lanqerakka haa simmidi yiishe de'es, iza lanqera gede bagga gorkoroynne daro buderakka dugerakka beettiza cilila mitatinne biradati beettosana

ageebeettiza poropporotida obilistoone lankerakan haa simmidinisa gokakame beetche she deetaugirakka harakameti deyoosona lankera cilelonni galalarati ittida qorkome beeti

ha sinthe baggara beettiza shuchchara keexxettida salo gakkidaka beettishe dees ya langerakka gide baggara deyza gi ta wogga zambabay beettes biittayka issi bolla shiiqiday beettishe deese garsaraka asay ha hamottizay bettishe

Kehi ace baasa beettishe dees nanqe ace baassa nangen adeyea daro shuchatinne banqeke idideo oosana hagerakka daro makina biya era gishenka magebidanka baadubidees doe baggara da izayka goratinna mithati beettishe deeoosa

Hagey lo'iya malaliya keththaykka gadeppe bolla gaso shuchara kexetida keththatinne zamanawe gidida daro kameti gede simidinne ha simidi katama giddorabishe de'osonna. Giddo bagara miththati kexetid bishe de'osonna.

agee attumaykka gurra gure ute maydeynne iza guyenga hissoy gede bish bitiha dies xiya guuyenka woraynne biitta mey7ogey beetishi diees hedabanqanta mithatinne gashe gashe maatati beettosa

ha kakaamilika doozore geetettes doozore hiikamu ogita dalatalanassinne baasanas ko7es oki biitta kessi baassidinne biittataka gigisidinne ogita loathanas weggir go'es

Hagi ki hite malaliya baasay giddo bolla diisheynne danqenka asatinne ha giddo baggara kashe kaameti ha simmi dizaytinne gede simmidizizayti beetosola lanqe baggara gedeninne haani keeththeka mithati beetti she de7ette.

Ha ge ceellonne bulla gededa may'da polise mayoma hida tooheynne guye baggara gita dooso r giti dea kame zo'oynne ka galal'oe qaamekka beettishe dees he gaa lanqara gede baggara asatinne woraykka beettishe dees.

Oge keethtiza oge medhiza asatikka zitikka aha micata shiishshishenne gedekka ha shiishshishe doossuna eeta hani baggarekka aspaltaynne qorqoroy weetife dees gedey baasa langera kaameqa bishe di'es laagites

Gere wagkarekamu namu asati bishe du'oosana hirakkahaasimma genxilawikkida aaya yashe dawus lanqe waggara deiya maatatinne aduse maatatinne lanqera barzafeyinne withati deezana ha baggara makina mastoti ganqera beettishe deees.

Hagi hizbees haaththe zaaridinne maatatanka daroto kitida mishatan zaari bis diza miishe ciilo xeeradeekka haaththe gukkishe dies hede bagganka aaththa maatan eelibee

Laniqen mogetida maricoy betishshe des iza sinththe bagarakka urqatida bitati betosona lanqera gede baggara iray bukida basa lanqerakka boththa haxati ha yizayssi de'etes gede bagara shuchatinne uththati betosona keththa birda lanqen

sinthe baggara beettiza daro asati deyoosona etappeka heedzdzaynne oyday ha simmidi boono lanqeyi kushe mecetizayka haaththa duuqizay beettishe dees boono bolla diza haathayka gukkishe dees lanqera diza daro asati de'osona sinthe baggara kamera denthizay de'ees

ha keela bolla eqqida daro asati beettishe deettes macatinne attomati issife gere simmidi eqqidaytikka deettes maarara eetikka eqqidoosona eeta sintsankadiza gutha maatatikka buuretide7oossona alanqera mitha tizee

Ha gitikka gaho donduza mayda asatinne sindzey baggara deiya beykka macasaya aatama dungursa gabarey may'da aranna gu'e baggara konko roynni lanqe fagaray qolqoroy birday beettizaso deishe deis mithatinne darorishoti beettishe doosalo.

Hagee urqaynne biitta wurqati shiroti wodhdhida eran ukkida wurqay beettishe dees ega be gede baggaran woraynne daro mithatinne maatati lanqe baggara beettishe duossona heyta sinthe baggara diishe malisaykka biit.

Ha gitikka dumma dumma may'oo maydaytini qode bollaka ooxa gachthida asati gamba bollara giyayssanka ga kushe a mic eqtisoinne aathtanta kushen duokkishe che'oosona geetikka maaran eqqibeti.

eduwaadere mayida macashatinne booththa may7idi bootha qopfi aathtidayti bambalanqeen aathhe kkishin saamunara kushemmee sittizaytinne daro siibeetosona guye bakara huto densiza attumaykka bettisheede

hagey boolo giddonka oora gidlittida boona giddon haaththa duqiza nabu macashati de7oy fona nekka leggenka salo malena jargale oykkada biggiya machashe azo7o manedananne naa garakka ooththatinne mithati beettishe doosona

hage shuchara ganabaettidayssi haaththa bambaykka beettishe de7ees ka xarataska aaththey ibetu olafe ruqonamana maadishe deees lanqeyarka maadatinne diisheti beettishe dumusulahi magarakka keeththay bettishe dees